I cal man watye ka neno mutoka matye ka ringo igudi mabedo cal pud kiyubo macok cok idyere tye ot mo ma kigedo gurofa madit ma wiye bedo alum alum kun itenge tung acuc

I cal man ati ka neno cal anyira maromo gin abic ma gine ti ka nywako tam nen calo i dikal ma megi i gang mo ma bedo calo gang caro nen ki odi lum aryo ma tye i iye itenge tungucel wa tiya neno yat mo ma ti alum alum inge tung kuja tye cere onyo godi maromo gin adek ma gire tye bene ki jami mogo ma odongo i korgi mabedo alum alum ka ineno cokcok

I cal man otye ka neno dano magucung ma bedo calo dano ma aa ki kunyango me kumalo me Uganda kun guruke i gi ngut mogo madwong ma bongi gi bene gine bongi gigi kikome i nge kono tye gangi gi ma nen calo gugengo magwok gilengo lungcel ku gugengo ki yadi mogo madong otwo kuno bene pinge bedo calo otwo maceng tek ful odiko.

I cal man watye ka neno jami acata ma kicanogi madwong i kwari mapatpatpat kun jami acama man opong ki nyig yen. I kine atye ka neno matunda atye ka neno nynya atye ka neno mutungulu atye ka neno jami madwong ata kun kiketo kilo tye iye cania mo ma bedo calo kitye ka catone acata.